Amaato gano galina ku mazzi ku nnyanja we gali. Maato kuliko amanene ennyo n'amatonotono era gali mu kkala ez'enjawulo kyokka waggulu waago galiko ebinyonyi ebyetooloolerawo.

Zino mpeke za mmwanyi, mpeke za mmwanyi ezimaze okuggyibwako akakuta ak'okungulu, enkola eno ey'okuyoola emmwanyi mu ngalo nga bw'olaba, nkola y'abalunzi n'abasuubuzi gye bayitamu okukebera oba ng'empeke z'emmwanyi zikaze.

Bino biwuka ebisiikibwa ne biriibwa. Wano mu Uganda tubirya bituwoomera okkamala; bimanyiddwa ng'enseenene. Enseenene biwuka, teri amanyi watuufu gye biva; bigwa bugwi. Bitera okugwa mu masekkati g'omwaka mu mwezi Gwomukaaga n'Ogwekkuminoogumu. Enseenene wano ebiseera ebisinga zisinga kugwa Masaka eyo; gye ziva ne zisaasaanira ebitundu byaffe ebirala. N'ewalala zigwayo naye e Masaka eyo gye zisinga okugwa mu bungi.

Eno mmere ya matooke emmere ey'amatooke eriibwa nnyo wano mu Buganda era ya ttunzi erimwa kumpi mu bitundu ebisinga naddala wano ebya Buganda mmere ewoomerwa nnyo abantu efumbwa mu nfumba ey'enjawulo, abamu bagifumba ne baginyiga ne bagizzaako ku kyoto. Ate abamu balya ya katogo abamu bagitabulamu ebika ebirala ne bagifumba akatogo abalala bafumba ensuulemu obusuuzi mmaseppiti.

Obuyumba buno bwazimbibwa bulungi. Bwazimbibwa n'essubi. Wansi bwazimbibwa na ttaka. Era munda omwo buteekwa okuba tebuleeta bbugumu. Kyokka ate bulina kakkompaawundi akalongoose obulungi akayonjo. Enzimba gye bwazimbibwamu, bwazimbibwa mu nkula nga gye tuzimbamu amasabo gaffe wano Abaganda. Tubeera n'amasabo tugazimba mu nzimba ya laawundi nga obuyumba buno.

Eryato lino liri awali amaato amalala kyokka enkula y'eryato lino erimu nkula eraga nga lyato lya kutikka byamaguzi era liwandiikiddwako ebigambo emabega eno ebimu ku bigambo ebiraga nti lya mu kibuga ekimu eky'e South Africa ekimanyiddwa nga Cape town.

Bano baana, baabatumye kunona mazzi. Wabula era nga bw'omanyi omuzannyo gw'ekito, bwe mutuuka eyo mu kkubo tekibagana kusooka kuzannyamuuko nga temunnatuusa byabatumiddwa, kaakati nabo basoose kuddako mu byabwe, obugaali akamu bakayimirizza akalala bakasudde wansi basooke bazannyemu nga tebannatuusa mazzi gabatumiddwa.

Eno nkula. Enkula nayo nsolo nno nnene ya maanyi. Enkula nayo nsolo ya mu nsiko, bw'eba ekuze bulungi ebeera n'amayembe abiri, ebeera n'ejjembe erisooka mmaaso eriwanvu n'ebaako eriddirira erimpi eriddirira libeera ddene nga limpi ate era n'enkula nayo nsolo waliwo mu Buganda abagyeddira ne maama wange wa nkula.

Omusajja n'omulenzi omuto balina amalobo bali mu kulwata byennyanja. Bali mu kugezaako okukwata byennyanja ku lubalama olw'ennyanja. Omusajja ono omukulu ebiriwoozo bye aloba naye asinze kubiteeka ku mulenzi ono omuto era ng'alabika ali mu kumuyigiriza bwe bavuba bwe bakwata ebyennyanja n'amalobo.

Lino lyato lya ku nnyanja. Liriko n'ekipiira ekyeyambisibwa singa liba lifunye obuzibu. Kipiira kiikyo kimyufu kirimu omukka. Liriko n'ennamba. Lyato erisiigiddwako langi eya bbulu n'enjeru, liriko ne kkala endalalala. Omusajja ayimiridde, ali munda ayimiridde mu ddirisa ly'eryato lino aliko by'alengera sayidi endala.

Omusajja ono muvubi, atudde kumpi n'eryato lye ku lubalama lw'ennyanja. Ali mu kutegeka ebikozesebwa by'agenda okukozesa ng'agenda okuvuba, ali mu kubikuŋŋaanya nga bw'abiteeka mu bukutiya oluvannyuma ayolekere nga buli kimu akirina.

Emmotoka enneetissi ya zitulakita ezikola enguudo etuusizza ttulakita gy'ereese w'egireese era mu kugituusa bali mu kugitikkulako waggulu, emmotoka bagisitudde esimbye ebyuma byayo wansi n'esituka waggulu esobozese ttulakita eri waggulu okuvugibwa ekkirire wansi, era waliwo ayimiridde awo omusajja ku mabbali alagirira omuvuzi wa ttulakita engeri gy'agivugamu oggiggya ku mmotoka okugissa wansi. Ttulakita gye baleese mmyufu mu ndabika.

Omwana ono mu ssaati eya bbululu alina kkamera ekuba ebifaananyi. Aliko banne sayidi ne sayidi babiri. Bekkaanya nnyo beetegereze balabe ekyo ky'ali mu kkuba ekifaananyi. Emabega waabwe we bayimiridde waliwo akayumba akaliko essubi.

Buno butimba buno bw'olaba bwe butimba obweyambisibwa mu kuvuba ebyennyanja wabula obutimba buno bubeeramu ne gauge oba giyite ssayizi ebusobozesa okukwata ssayizi y'ebyennyanja gye baba baagadde oba obunene bw'ebyennyanja bwe baba baagadde okukwata.

Omwana yeetisse ekitundutundu ky'ekkutiya ekiteekeddwamu ebintu. Ali waggulu ku kasozi, aliko gy'adda gy'atwala ettundutundu ly'ebintu ebyo ebiri mu kkutiya.

Eryo ly'olengera waggulu awo ssinzizo, ssinzizo ddene nno bulungi mu ndabika, ssinzizo lya Mukama Katonda, abantu mwe bagenda okusaba Mukama Katondo okumwegayirira abeeko by'abawa n'abafunye gye balaga okwebaza by'abawadde, ssinzizo liriko ekitundu mwe liri era lirabika nga lirabirirwa bulungi okusinziira ku ndabika yaalyo.

Kirungi abaana okuva obuto nga bakozi, era kirungi abaana okukula nga baliko ebika by'emirimu bye basobola okukola, n'okukula nga babuvunaanyizibwa. Abaana bano bayina obuvunaanyizibwa bw'okunona amazzi era baawebwa akagaali, kagaali kamaanyigakifuba, basibyeko amazzi baliko gye bava okuganona. Kaakati nno obwo obuvunaanyizibwa bakula bamanyi nti baliko nabo obuvunaanyizibwa bwe bayina okutuukiriza awaka.

Bino ebizimbe bizimbe by'amaduuka, byazimbibwa busukka kkubo, byazimbibwa emabega w'ekikondo ekiraga ettaka ly'oluguudo we likoma. Byazimbibwa bulungi kubanga tebiri mu ttaka ya luguudo, bisiigiddwako langi abakkampuni enkamuzi ya sooda eya Riham ze bakozesa mu kkampuni yaabwe.

Kino kyuma kikalimagezi ekya kompyuta kiteekeddwa ku mmeeza. Kiraga nga waliwo abadde akikoze akikolerako emirimu kubanga kiriko bye kiraga ku ndabirwamu yaakyo. Ate waliwo eggiraasi y'ebyokunywa eri awo n'essimu, n'ekitabo ekiraga nti by'abadde aggya ku kyuma ki kalimagezi abaddeko ebbali w'abiwandiika.